Niraba ata n ʒɛya bi gbubila tahapona ayi bi nuuni sunsuun dan la yɛ goɣa dozim ka di luɣa ni ŋmaai niŋ zaɣ nuɣso biɛla ti maha ʒɛ bi nyaanga bi ʒɛla ko biɛɣu gbuni

Salo n chana ka loori gba bɛ palli zuɣu chana ka mɛ n tam taba ʒɛya na ka tia waɣila biɛni n ti paho pool waɣila anfoonima tabi tabi kuriti zuɣu salo ŋo shaba yɛ neen sabila ka shaba yʋ goɣi piɛla

daapuuni chinchina beni n ti pahi tana paɣa ʒi siliba o zuɣuni n kanna ka gbibi binyera o nudirigu bɔɣuni o yela chinchin liiga paɣa gba mirina ka ye liiga dozim ka zaŋ o kohimma baagi n yili o maŋa

Kuligu nangbani gburiŋ paɣaba ʒɛya ka paɣaba bɛ gbambihi ni n ʒɛ bi tooni yino gbubi zaham gbambili ʒɛya o bobla bobri ka ŋmaligi lihi o tabi maa ha doo ʒɛya ka yɛ liiga nuɣso din booi zaɣ piɛlli piɛlli o gbubila ŋarim

Palli zuɣu lora chɛna lora piɛla n ti pahi lora ʒiɛ tampima doya ka lora din niŋ gamo nim dondo di sunsuuni niraba ayi ʒɛ loori bili piɛlli gbuni n lihiri lora ŋɔ

Bihi n toori kom kuligi ni bia yino yɛ liiga nuɣso ka gbubi bokati kurigu dini o nuuni so gbubi la bokati din nyɛ loba so gba gbubi loba bokati bili piɛlli bi puuni yino dabya ka pilila woliɣi

Bihi anahi n bɛ yili ni ka bia yingo yɛ liiga ʒee ka bi bihi ayi yɛ liiga tankpaɣu laasabu ka mɔri pata bɛ bi nyaanga ka yili zaya ka yingo gbubi daɣu.

Zuɣu malibu shee doo n ʒi Anashaara kuɣu zuɣu ka gobi chinchin ka doo ʒɛ o nyaangi ka yɛ goɣa piɛlli o gala agogo omaa nuzaa ni ka gbubi zuɣu maandigu o nuzaa boɣani o gbubila woliɣi bi zuɣusaa Anfooni dibayi n tabiya la ka doo bɛ yinga ni ka mali zabiri

Daa dam ʒɛ teebuli gbuni o bi yina viɛŋyɛla o gbubila koliba kopi bil o nuuni ka pileetibil tam o tooni teebuli zuɣu o tiŋgbani laɣiri gba pa teebuli zuɣu n ti pahi kundufulaawaasi gba tamya

GbansabilIbihi n-zaya ka zaŋ bɛ bɔhiri gbahi bɛ nyɔri ni ka tihi za bɛ sunsuuni duri gba zaya nti pahi ti' maha din nyɛ zaɣ' vakaha

Kuligu nangbangburiŋ doo ni paɣa ʒɛya n ti pahi bia ka doo za kpaŋ ha ka zaŋ anfooni yaarigu n kpariba bi tingbanni tuutanima zanza bi nyaanga n ti pahi ŋarima ni pooli waɣala ni ti' maha kom gba dɔya viɛnyela na

Salin boɣali ni niraba ata sirigi ʒina bi ʒila katawiya nim puuni ka gaɣa dozima ʒɛ bi nyaanga so bɛ katiŋ na ka yɛ goɣa ʒiɛ o gbubila loba baaji o nuuni so gba miri tankpa toorigu lora dibaayi la ka yɛ goɣa piɛlli tihi ʒɛ bi nyaanga

Fukumsi buɣubahi n doli taba n chena bɛ yela niɛn'sabila ka di nyaanga mali sabbu zaɣa piɛla so be bɛ luɣili zuɣu so jinjiɛm ʒee ka gbibi suaɣu koona so gba be puuni ka so jinjiɛm ʒee ka ye liiga ʒee o ŋmaligi lihina o nyaanga.

Laa n ʒɛya ka bindirigu bɛ laa ŋo ni gala dibata puɣusiya bɛni ka zaham ŋmuri ŋmuri bɛni kpa ʒiɛɣu bɛni n ti pahi boraadɛ dibanahi laa ŋo tamla teebuli zuɣu